hospitaale woy fimate orinshi fayimmateminna fayyimmate ana gabajjo iillittino mannira no ikko hattuno fayyimmasi buuxi'rade daanno mannira horo uyite ka'eentinni xagisi'ranno gede assitanno basubbaati

powistu mini hundi yannanni kayise lowota horoaanni qeeshshino tinino manju beetti hatto egennotenna yannaasinchu uduunninni lophinokke waro hedosi borreessate xertowa noo fiixisira jaadlasi'ra maatesira hedosi soyara lowo qeecha fultinote

giira gargarranni bayicho giira gargartannori assa noonsa umi qoropho giddo martanno bayicho giira gargaraasi uldidhauduunne uddira noonsa hattono giira ka'ano bayichira umonsa sesere qiy assat ikkikkinni qorophotenni giira gargara noonsa

hodhishshaho kaa'litannori hodhishshaho horo yitannori hattono hordhishshu horora hasiisanno uduunnicho shiqishshaannori hodhishshu owaante afidhanno daga mereersha assinohunni ikka noose

gobboomu ayimmate xawishshi karde biirupha xaphoomunni gobbate giddonoo qansootira tenne horo gobboommu ayimmate xawishshi karde afi'rate kaadhitannonna irko assitanno borreessitanno qolteno baanteenna daanno gede assitanno bayichuuphaate

poolotika gobbate garshootu sina ikkasi afati dandiinannihu mitte gobba mittu poolotikanyi woy polotika haa're ha'ranno manchi woloottu gubba ledo noose xaa dooshshi yiittoonni ha'ranno yitaata umita ikkitanna

faayyimmate mini manna buuxo assatenni kayise qole kaente nasiisa dagicho aatenni huranno woywonyaasi gede ikkate fulanno qeechi konneetiinanniha di ikkino

budde lossa hasiissannohu biifinohalla ga'ara ilamape injoyannoha ikkinnina badhe qole gshshnnohilamae bushre rosiisannoha sayisa dihasiissanno

gobbanqera shoolenka raga aliyye wodiido soojjaato galchima babbaxitino dagate parkubaafantanno ikkanna teewe paarkubbanni gobbanke lobohoro yihoraameette ikka dandiitino kita anfanni horkaatuno mittimma gamboya sumu yaa hooggino daafa

gobboomu mme xwishshi karde biirubba gobbaankira hala'ladunni qansoota borreessate borreessante kae qansootu baatte qolte ka'intinni kaardensaadhate qineessinoonni dargaati

dagate parkubba yilanniri dagate horo aatte qixxaabbinota ikkitannaan dagano teehoronsirate woy baatte afansha shiqishshee afidhannoha ikkanna mite mite kayinni kuyinni baxxitinota ikkitara dandiitanno

stumini xaa geeshsha aanno horo ajjukkinni kalaqa fannakkiti hoorira lowo horo aanni lowo qeecha fulanni afamanno kunino mannuhu ronsi're kaeentinni hidosino fiixasino maatesi baaxxehobanoowa kinne borrotenni hafi'ranno

tekinolooje lobo kaayyaadhe daggowana fokakkiro mannu kayya koegarihoronsi're latishshaafu dayinehu had ikki korkaatuno tenne tekinolooje maahoroonsieero buuxa hoogate yee hedeemmo

giira ka'ino bayicho marri gedeensaanni daa atate woy hakko bayicho uwura la ate ikkikkinni ka'ino giira xoyissinanni doogo hasa umonna qara hedo ikkitanna koyirano baalunku millisa hasiissanno

moya shiqinshanni dargi sidaamorito alatta wondo fayinsa hattono wondo gennetete kunni bayichinni hulinoklaqamu waa aa'ne kaletewe gobbate deerinni irate shiqinshanni

babbaxxitino meessi mannimma kaajjishate wimannimmate keeraanchimmala noonsanniti isipoortete danubbano tini sipoortete danubba mannimma babbaxxitino gabajjoonni gargadhatenni nosainoonni keeraanchimmateno lobo qeecha afidhino

tekinolooje uyixanninohoro babbaxxitinote tekinolooje giddosi anqaffanniranno babbaxxino tekinolooji maimmase xabinsanniti ineeti tinanniti xa hee'noommo yannarano uyitanninoohoro lobote

hospixaale woy fayyimmate mine baxxiho assannosi'richi fayyimmate aana qarru iillihonsarino hattono fayyimmansa anahuluullo noonsari buuxu assira dandiitannowa ikkitanna lobo jaddono iillitihori marte jaddonsara xagisira dandiitanno

mootimmate elekitiroonikisate owaante iilliteho bayicho daga lowo dooggonni oraameeyye ikkitanno kuri giddonni mootimmate elekitiroonikisate owaante iillitiho bayicho latishshuloosinni quchumu hala'lunni hattono babbaxxitiho uurrinsha uurritanno

konferaansubba yinanni woyite babbattinote lamishshhomannu mitte ayirduwi ikko rolluhunni attono radahono attono qoqqoono zooneteno gambae gobboommu deerrino babbattiyo konferaanse assara danda anno

mitte gooxeessu gashshooti quchumu giddu hrayikkiikkiro giira gargartanno bitisa qixxeessa qineessa hasiisanno korqaatuno hiitte yannara giira ka'annoro anfoonnokki daafo qixxaabe agara dibushshanno

budeo yaa mitte gobbara aimmate xawishshaati kunilo gobbate tani itoseenni assidhannore baalanqaricho xabisannorichuuti budu amadannohu bapaxxihoo bannimmate aimmate xabishshaati

mooimma aye woyite no iyaarase mesiissidhanno woyite isera xanootera cilla ikkikkinni kunni albillitte dagganno mootimmara qole kaeentinnino ilamate illachishshe ka'entinni biifisse loosa hasiissanno

hordhishshu owaante afi'rate mittu haranno doogoha masiisanno baatamooshshe baata hasiisannosi are kaeentinni ha'rateno doogote ana adhitanno yannara sumuu yaa noosi

hodhishshu owaante aana xaano qarra ikke deellannohu hodhishshu owaante horoonsidhanni woyite hodhishsha horoonsidhannori woy aana calla kkikkinni hodhishsha hora uyitannori aanano qarru leellanno

farchunna mannimmate qoosfinanniti harcho mittu illiyosi'richo woo yeetto woshshi'reenna yee yine qa'le qollannisita ikkitanna mannimmate qoosfinanniti manchu beetti manna ikkasinni afi'rinote

Waa shiqinshanni dargi lawishshaho konne calla dikkino kunino maati yitiniha ikkiro kunino maati yitiniha ikkiro inte ka'ne hayishshi'nanni darga shumate mine ofollinay darga waa shiqinhe worreenna worreenna horonsirannonno hatto e'e horonsira dandaanno.

hodhishshaho horonsi'nandi gidho qara ikkite leeltannori hodhishsho wowaante uyixannori kaimaho badate xandiemmoonte gede kaamiilu hattono ropilu yoo wolo hattono babbadhitinoreeti

Gobboomu aymate xawishshi kaarde biirubba qansootu gobbate giddo gobbate giddo noo basubbara aye bayichono marturo ayeeti yaannoha olliinsa ayimmishu kaarde amadde borreessantanno bayichooti

dancha bude lossate aye woyiteno baxxira hingikkenninna hatto honqokafikinni dussa hasiissanno kunino ilamate illefanannohanna horo aannoha ikka noose

mwaashi ginshanni dargi mittu olliira woy mittu qochumira wayi hasiisanno garinni iillanno gede assine ka'neentinni qansootu hasidhino yanna giddoonni hakkowa horonsidhanno gede assine injeeshshineeti

hoteelotte yinanniti duucha yanna quchumu giddo afantannota ikkiteenna quchumu giddono quchumuh ikko quchumu gobbaano manni hakkiicho mare horo afi'ra dandaanno baate yaate

dagoommu mereersha inannie dhagoomu ala'ladunni afamannowa ikkanna dagoomuttete heeshshunna hattuno likkirate ikko babbaxxeeu koorkorintinni dagoomu gamba yee afamanno bayichooti

xa yannara poosto mili aanni afamannohoro hatto hedoo calla ikkikkinni uduunne mitte gobbara noo wole gobbara qole qaeentinni poosto mili widoo qole qaeenti hasiisao yemaate baate kae soya dandaanno

xa yannara lowu manni yoote mine farconna mannimmate qoosso agarsiisa hoolanno looso loossanni afantanno kuri giddono farconna mannimmate qoosso ana jaddo illitiho mannira gara ikkitihokki yoo uyisiisanno gede assate

gudu mitte daga tawishshaati mannimmawoymittimmateheeshshoonsa jirteensa galtinoonsanna ayimmaansa reqici asseleelishallo kuwira balchooma yinaaniya giddosi amadaanno

tekinoloojote horooxiinanniri qansootu gobbate giddoonni baxxiyo garinni oronsidhe ka'eentinni horaameeyye ikkita gede assitannoreeti lawishshano la'nummokkiro kaameela bilbila hattono telewijiine babbaxxihore gambassite maddinoreeti